Iimaliwa oya simana. Ohatu yi longitha okulanda iikulya, iikunwa noshowo okuya piilongo yopuushiinda. Ohatu yi longitha okutota uungeshefa wetu tu vule okwiimonena sha kehe komwedhi.

Omiti odha simana oshoka ohadhi tu pe iipilangi mbyoka hatu vulu okuninga mo iipundi niitaafula. Uuna twa ningi iipundi yetu ohayi tu pe oshimaliwa, uuna tatu yi landitha koosikola noshowo kiipangelo. Uutaafula ohatu wu longitha wo momagumbo, tu tenteke ko iiyaha yetu, uuna tatu li nenge wo oongala.

MoNamibia omu na omahala ogendji guunangeshefelo ngoka wo muna oostola ndhoka hadhi landitha iikunwa tu vule oku nwa piituthi ngaashi yomanyanyu noshowo yomaluhodhi. Oostola ndhino ohadhi tu kongele wo iilonga, iilongo ya mboka taya ya kula na amboka taya opaleke moolaka tu vule okwi imonena okashonanima ketu komwedhi kehe.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha momikalo odhindji ngaashi oku landa iikutu, oku futa oosikola noshowo okutota oongeshefa dhetu tu vule oku mona okashona nima komowike.

Bank Windhoek ombaanga ombwanawa, hoka hatu pungula iimaliwa yetu, yo ohayi tu etele wo omayakulo moondoolopa dhetu, opo wo kaa tu yakulwe iimaliwa yetu kookalyamupombo. Tse ohatu tumu wo oshimaliwa, to longitha ongodhi yoye wu li megumbo, shono hashi kwata nawa ethimbo.

Ombaanga yetu yoNEDBANK otayi tu kunkilile tse aakwashigwana twaha yakule oongodhi tadhi zi kaantu twaa he yashi nenge tu gandje uukalata wetu kaantu twahe yashi, oshoka ookalyamupombo ohaya kutha ko oonomola ndhoka dhili ko, yo ya vule oku kutha ko iimaliwa yetu ano natu kaleni twa kotoka.

MoNamibia otu na mo oongeshefa odhindji moka mwa kwatelwa wo oongeshefa oonshona, moka aanyasha taya kongo omahupilo oku landitha iinima ya yooloka ngaashi oohi, uukuki, ya vule okwii landela sha, yo ya vule wo oku futa oosikola dhawo.

Ombaanga yetu yaNedbank, kayi shi owala yokumbaanga iimaliwa, ihe ohayi ningi wo iituthi nosho wo omathigathano ngaashi wo guuthanguthangu. Aahingi yuuthanguthangu ohaya pewa wo okashonanima wawo uuna ya ningi omathigathano, haya ningi kutya ngu a thiki tango ota pewa shi thike peni nomukwawo a landula ko.

MoNamibia omu na oositola ndhoka hadhi landitha iilongithomwa yomegumbo mwa kwatelwa oosikopa ndhoka dha ningwa miipilangi noshowo iipundi hoka aantu haya kuutumba uuna ya hala okuvululukwa nenge wo taya tala ooradio yomuzizimba nosho wo iitaafula mbyoka hatu longitha okutenteka ko uuyaha, uukopi nenge oongala dhetu.

Iimaliwa oya simana oshoka monena ngele kuna oshimaliwa kuna shi to vulu. Oha yi tu kwathele tu lande iikulya yetu, iipumbiwa yetu noshowo tu futile aanona oosikola noshowo tutote oongeshefa dhetu.

Ombanga yetu yaFNB oye etapo omukalo opo aakwashigwana yavule okumbanga noongodhi dhawo shika otashi hempulula ethimbo lyayo nosho yo iimaliwa yawo nosho yo egameno unene tu kokalyampombo.

MoNamibia omu na oonkulungu ndhoka hadhi ningi iipundi miipilangi opo ya vule oku imonena okashonanima kawo. Iipundi ohatu yi longitha okukutumba moosikola nosho wo miipangelo.

Ositola olyo ehala ndoka hali landitha iilandithomwa ya yooloka, muna wo oositola ndhoka hadhi landitha uundjato wa hondjwa kaakwashigwana. Shika ohashi hili aataleli po yeye ya tale nkene aaNamibia yena uunkulungu, sho ohashi tu pe wo iimaliwa, uuna tatu landitha tu vule okumona okashona nima.

Muuyuni woshinanena, opu na wo omagumbo ngoka ga tungwa pamuthika gondoolopa. Mu na iipundi mbyoka hayi kuutumbwa kaanegumbo uuna taya li nenge wo ye na aayenda. Omu na wo iitaafula mbyoka yomasipila okutenteka ko uuyaha wawo nenge wo oongala dhawo.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha momikalo odhindji, ngaashi okulanda iikulya, okufuta oosikola noshowo okutota oongeshefa dhetu tu vule okwiimonena okashonanima komweedhi kehe.

FNB kayi shi owala ombaanga yokupungulwa iimaliwa. Ohayi pe woo aanangeshefa aashona omakwatho opo ya vule okutota po oongeshefa dhawo yi imonene okashonanima kawo.

Bank Windhoek ombaanga ombwanawa hayi tupe omayakulo ga yooloka. Okumbaanga, okupungula nosho woo oha yi tupe omikuli tu vule oku tunga omalukalwa getu nenge omikuli dhoku futa oosikola.

Omagumbo go shinanena, opuna woo omahala mpoka aanegumbo haya kala omutumba ya vule okulya nenge woo ya hapule oohapu dhowo. Haya kala omutumba kiipundi mbyoka ya longwa miipilangi.

Omiti odha simana. Ohadhi tupe iipilangi, mbyoka hatu vulu okuningamo uutaafula wetu, mboka hatu longitha momagumbo, noshowo okutuma kondje yoshilongo, nenge koosikola, tuvule okumonamo iiyemo.

MoNamibia omu na omahala ogendji gomangeshefelo mpoka hapu kala pu na iinima ya yooloka ngaashi iikutu ya hondjwa kaantu oshowo oongaku ndhoka dha ningwa miipa, oha shi kwathele wo aanyasha ya vule okumonasha shokomwedhi.

Mongashingeyi iimaliwa oya simana. Ohatu yi longitha okulanda iikutu yetu, iikulya yetu noshowo okutota oongeshefa dhetu tu vule okwiimonena okashonanima ketu.

Standard Bank okwa eta po omukalo omuwanawa gokufuta iimaliwa to longitha okakalata koye nonando kunasha oshimaliwa pethimbo ndyoka mondjato, otashi tu keelele ka tu kuthwe iimaliwa koombudhi.

Nedbank ombaanga ombwanawa, ndjoka yi na omayakulo moondolopa adhihe. Oya tota po wo oshitayi, moKatima Mulilo, opo ya kwathele aantu ayehe moNamibia alihe koonono.

Uuna wa ka talela po oshilongo e to zi ko niimaliwa yontumba, oho vulu okuya wu yi shendje moshilongo muka, e to pewa iimaliwa yomoNamibia, mbyoka hayi humitha wo eliko lyoshilongo shetu pombanda.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha iilonga oyindji ngaashi oku landa iinima yetu, oku futa oosikola nosho woo oku pungula koombaanga dhetu . Yo ohayi tu kwathele woo, tu tote oongeshefa dhetu, tu vule okwii monena iiyemo yokomwedhi kehe.

Ombaanga yetu yoNedbank, oyina omayakulo omawanawa. Hoka ohatu pungula ko iimaliwa yetu, yo ohayi gandja wo omukuli kaanangeshefa. Ohayi talelepo oondolopa adhihe, shoka hashi kwata nawa ethimbo, nohashi hepulula iimaliwa, kaatu ende iinano iile tse kaatu kwatwe kookalyamupombo.

Nedbank ombaanga ombwaanawa. Ye eta po omukalo gokulongitha okakalata koye, shoka hashi tu kwathele twaaha humbate iimaliwa oyindji moondjato dhetu, oshowo kaatu kwatwe kookalyamupombo. Yo oyi na wo omathigathano kwaa mboka taya ka longitha uukalata wawo ethimbo olindji otaya ka mona oshimaliwa shoodola dhaNamibia omayovi gatano.

Ombanga yetu ya Bank Windhoek kayi owala yo ku mbaanga iimaliwa ohayi longo woo aakwashigwana no showo aanasikola nkene yena oku kwata iimaliwa yawo oshoka ngaashi aanaskola ka yeshi okukwata iimaliwa yawo shoka ha shee ta opo ya kale yena omadhiladhilo omawinayi.

Momagumbo goshinanena omuna woo uusikopa mboka wa ningwa muupilangi woku tenteka oongala dhawo, omafano noshowo oradio dhawo dhomuzizimba.

Aantu oya tunga omagumbo goshinanena, moka mu na iipundi mbyoka hatu yi longitha okukuutumba uuna tatu li uulalelo nenge tatu tala ooradio dhetu dhomuzizimba. Tse ohatu yi longitha wo uuna tu na aayenda nenge wo tatu vululukwa.

Iimaliwa oyasimana, oshoka ohatu yi longitha momikalo odhindji, ngaashi okulanda iikulya, okufuta oosikola noshowo okutota oongeshefa dhetu, tu vule okwiimonena okashonanima komwedhi kehe.

Ombaanga yetu yaBank Windhoek oyi na omayakulo omawanawa hoka hatu pungula ko iimaliwa yetu. Hatu vulu wo okutuma oshimaliwa kooyakwetu tatu longitha ongodhi shono hashi kwata nawa ethimbo nohashi tu keelele kookalyamupombo.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatuyi longitha momikalo odhindji, ngaashi okulanda iikulya, iikutu, okufuta oosikola, noshowo okutota oongeshefa dhetu, tuvule okwiimonena iiyemo.

Muuyuni wehumokomeho, ihatu kuutumba we kiipundi yomathindi. Otuna iipundi mbyoka ya longwa momafulafula, hatu yi tula mooseti dhetu. Oyina wo oshimaliwa uuna tatuyi tumu puushiindalongo wetu Namibia, nenge tatuyi landitha tu vule okumona iiyemo.

Iisimpo oyina iilonga oyindji ngaashi okufuta oosikola, okutota oongeshefa, okulanda uushikependjewo wetu noshowo okupungula koombaanga dhetu tu vule okuhumitha eliko lyetu pombanda.

Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe iipilangi moka hatu ningimo uutafula wetu, iitafula oya simana oshoka ohatu yi longitha okutentekako iinima tayooloka ngaashi uuyaha no sho woo oongala yo ohayi tupe wo iimaliwa uuna tatu yi landitha.

NedBank okwa tota po omukalo omwaanawa gokukwathela mboka ya haya okuhinga uuthanguthangu. Ya vule okuninga omathigathano yo taya mono wo okashonanima kawo. Shika otashi humitha omaudhano pombanda moshilongo shetu. Ya vule wo yaka dhane kiilongo yilwe ngaashi koSouth Africa.

Bank Windhoek okweeta po omukalo omwaanawa gokulongitha ongodhi yoye, uuna wa hala wu tale kutya owuna ko ingapi kombaanga yoye. Nenge wo wa hala okutuma oshimaliwa. Shika oshili oshiwanawa, notaye tu kunkilile kutya, inatu gandja oongodhi dhetu ku kehe gumwe oshoka otuli muuyuni wookalyamupombo.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha mo mikalo odhindji ngaashi oku landa iikulya, oku futa oosikola, oku landa iikutu nosho wo oku tota oongeshefa dhetu, tu vule okwii monena okashona nima.

Iimaliwa oya simana oshoka oha tuyi longitha momikalo odhindji ngaashi okulanda iikutu, iikulya noshowo okupungula koombanga dhetu nakehe oshilongo oshina iimaliwa yasho.

Nedbank ombaanga ombwaanawa hoka hatu pungula ko iimaliwa yetu, yo ohayi tu pe wo omukuli una twa hala okulanda omagumbo getu nenge twa hala wo oku tota oongeshefa dhetu

Omuti odha simana oshoka ohadhi tu pe iiti, tu vule oku mona mo iipilangi mbyoka hatuyi longitha okuninga uutaafula tu tentekeko oongala dhetu, omafano getu, yo ohayi tu pe wo iimaliwa una tatu yi longitha.

Iimaliwa oya simana oshoka ohayi tu kwathele oku tota oongeshefa dhetu etatu kale tatu imonene iiyemo kehe komedhi. Ohayi tu kwathele wo tu kale tatu futu oosikola, oku landa iikutu noshowo iikulya.

FNB ombaanga ombwaanawa . Oye etapo omukalo gokutuma oshimaliwa tolongitha owala ongodhi yoye wuli megumbo nenge wahala okumbaanga megumbo. Oshili hashi tukaleke kokule nookalyamupombo, kaatu yugwe iimaliwa yetu.

Muuyuni wehumokomeho aantu ihaya yi we yakatse omikweyo moositola ohaya longitha woo ooselula dhawo ya vule okulanda iinima yawo omuntu ashike eli megumbo shono hashi kwata nawa ethimbo sho ihashi mana po wo oshimaliwa shokulonda oolefa sho ohashi tu keelele kaatukwatwe kookalyamupombo.

MoNamibia omu na omahala ogendji ngoka haga vulu okutalelwapo kaatalelipo ya yooloka mpoka hapu kala pu na iipundi mbyoka ya longwa miipilangi shoka hashi tumbaleke etumba lyoshilongo shetu noshowo uunongo waaNamibia.

Oombaanga yetu ya fnb kaishi owala yokumbaanga iimaliwa oyina woo omathigathano gaadhanitanga yomokambamba, taapewa oshimaliwa uuna yadhana nawa Shinobu oshili onga enyanyu kaadhanitanga yomokambamba sho otashi shunitha oondjodhi yawo pombanda yafule woo okukadhana kiilongo niilongo

OFNB oya totapo omukalo ngoka gokulongitha ongodhi uuna wa tuminwa oshimaliwa wa hala okutala kutya okuna iingapi noshowo okutumina ooyakweni ito longitha okakalata kombanga yawo.

Omiti odhasimana oshoka ohadhi tupe iipilangi moka hatu ningi mo iitafula yetu mbyoka hatu longitha momagumbo okutenteka ko iinima yetu nngaashi uukopi, iiyaha nenge oongala, otuna wo iipundi mbyoka hatu vulu oku yi landitha koosikola tu vule okumona okashona ketu.

Ombaanga yo Netbank ohayi gandja omukuli kaanafalama yavule okulanda iikulya yoongombe dhawo uuna yena oshikukuta oshoka oshilongo shetu ooshoka shimwe hashi kala shakukuta, shika ohashi kwathele aanafaalama yalonge nuudhiginini yo yakale yena uunafaalama wawo wuli nawa.

Otuna omanyakwa ngoka getu haga ningi iipundi ya yooloka mwa kwatelwa iipundi mbyoka yopashi nanena niipundi yoma tukutuku. Iipundi mbika ohayi hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka yo ohayi tupe iimaliwa uuna tatu yi landitha nenge tatuyi tumu puushinda longo.

Ombete oya simana oshoka uuna twa hala oku vululukwa oko hatu lala yo ohayi tupe iimaliwa, aantu mboka haya ningi oombete ohaya vulu okudhi landitha kwamboka yena oositola dhoombete nenge okudhi tuma puushinda longo a vule oku imonena oka shona nima kawo.

Ositola olyo ehala ndyoka hali landitha iilandithomwa ya yooloka mwa kwatelwa o iikunwa. Moositola ohadhi tupe iilonga, ano mboka haya yalula noshowo oku pakela ohaya pewa okashonanima kawo komwedhi kehe.

Omiti odha simana, oshoka ohadhi tupe iipilangi moka hatu ningimo iipundi yetu noshowo uutaafula wetu. Iipundi oya simana, oshoka ohatu yi kuutumba uuna ta tu li nenge uuna tatu hapula nookuume ketu ,tse otuna wo uutafula wetu hoka hatu tenteke ko uuyaha nenge uukopi uuna tatu li uulalelo nenge omwiha.

Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe iipilangi moka hatu hongo mo uutafula wetu oshowo iipundi. Uutafula owa simana oshoka wo oha tu vulu okutenteka ko oongala dhetu nenge omathano.

Iisimpo oya simana. Ohatu yi longitha iilonga oyindji ngaashi okufuta oosikola, okutota oongeshefa dhetu, okulanda uushikependjewo noshowo okupungula koombaanga dhetu tu vule wo okukwathela ooyakwetu.

Omagumbo goshinanena, omuna omahala mpoka hapukala iipundi niitaafula, mpoka haakutumbako uuna taalile, nenge yena aayenda noshowoo iitafula hoka hatentekeko ongala dhawo noshowoo iiyaha yawo.

Ositola olyo ehala ndoka muna iilandithomwa ya yooloka mwa kwatelwa wo iikulya. Mo omuna wo aaniilonga mboka haya longo mo, muna mboka haya opaleke, mboka haya pakele iinima nawa, naamboka haya keelele omaliko. Yo ohaya mono wo okashonanima kawo komwedhi kehe.

MoNamibia omu na omahala ngoka gomangeshefelo, mwa kwatelwa wo omatala ngoka haga landitha uundjato, omapaya, oongaku dha longwa miipa yoonzi, yoongombe, nosho wo yoongandu.

MoNamibia otu namo omahala ogendji gokungeshefela ngoka hage tupe iilonga tu vule okwiimonena okashonanima tu fute oosikola oshowo tu lande uukwashike pendjewo wetu.

Iimaliwa oya simana. Ohatu yi longitha momikalo odhindji ngaashi ikulanda iikutu. Oku futa oosikola ,oku tota oongeshefa dhetu tu vule woo oku imonena okashonanima komwedhi kehe tse tu pungule woo.

Fnb oye etapo omukalo omuwanawa gwaamboka yena iitukutuku yawo. Otaya vulu woo okufuta iimaliwa oshoka inopumbwa wukale wuna oshimaliwa mondjato opo wulande omahooli goye.

Ndjoka olyo ehala ndjoka hali landitha iilandithomwa ya yooloka mwa kwatelwa wo oositola dhika hadhi landitha oongaku oongaku ohaya kala yedhi tula kombanda yuupakete ya ningila mboka ya hala oku taka nenge okwiiyelekamo yo ya hogolole dhoka ya hala ohamu kala wo muna mboka taa tala okalyamupombo oshoka opena yamwe mboka ye hole okwiikuthila.

Momagumbo goshinanena omu na wo omahala mpoka aanegumbo haya kuutumba uuna taya kuutumba nenge taya tala ooradio dhawo dhomuzizimba. Oya tula po woo oongala, oshoka ohadhi monikitha ehala nawa dho ohadhi tu pe wo ombepo ombwaanawa.

Iisimpo oya simana oshoka ohatuyi longitha iilonga oyindji ngaashi okulanda iinima yetu okufuta oosikola . Uuna woo wayi puu shiindalongo wa pewa iimaliwa yimwe ohatu vulu woo oku yi shendja moshilongo shetu shono hashi humitha eliko nomawuhupilo pombanda.

Iisimpo oyasimana oshoka ohatu yilongitha iilonga oyindji ngaashi okulanda iikulya, okufuta oosikola. Ohayi tu kwathele woo tu tote oongeshefa dhetu tuvule okwiimonena okashona nima ketu.

Bank Windhoek ombaanga ombwanawa . Ndjoka hiyi tu etele omayakulo poondoolopa adhihe. Shono hashi tu kwathele kaatu kwatwe kookalyampombo. Yo ohayi tupe woo omukuli uuna wa hala oku tota ongeshefa yoye nenge wahala oku futa osikola yoye.

MoNamibia omuna omahala gomangeshefelo mpoka hapu landithwa iinima ya yooloka, unene ngaashi pomatala getu, haya landitha iinima yoshiwambo, iilya, iikwamboga noshowo oomboga, shino ohashi kwathele wo aantu kaaya kale momapandaanda nohashi tu pe wo oshimaliwa tu vule oku imonena sha.

Iimaliwa oyasimana oshoka ohatu landa iikutu, iikulya noshowo okufuta ooskola dhetu, yo ohayi tukwathele woo tu tote ongeshefa dhetu tse tu vule okwiimone nasha komwedhi kehe tu humithe uuhupilo neliko lyoshilongo shetu pombanda.

MoNamibia omuna oositola ndhoka hadhi landitha iinima mbyoka ya ningwa koonyala mwa kwatelwa wo oosikopa, iipundi noshowo iitaafula. Omahala ngano ohaga ningi oshimaliwa, oshoka iipundi mbyoka noosikopa ndhoka ohaya vulu ye ga tume koosikola nenge wo puushiindalongo wetu.

Omiti odha simana oshoka ohatu kutha ko iiti mbyoka hatu ningi mo iipilangi yi vule okuninga iipundi tse tatu yi landitha po koosikola, koositola nosho wo puushinda longo yaNamibia.

MoNamibia otu na mo omahala ngoka goositola haga landitha iilandithomwa ya yooloka, mwa kwatelwa woo uundjato mboka ha ltu ningi miipa yoonzi, yoongombe nosho woo yiinamwenyo yomomeya .Yo ohayi tu pe woo iimaliwa uuna tatu landitha kaatalelipo tu vule okumona sha kehesiku .

MoNamibia otu na mo wo aagundjuka mboka ya pewa uunongo wokuhonga iitaafula, oosikopa nosho wo iipundi taya longitha iipilangi. Iihongomwa mbika oya simana kuyo, oshoka ohayi ya pe iimaliwa uuna taya landitha ya mone okashonanima kawo ya vule oku ilandela sha. Ohatu vulu wo okutuma iipundi mbyoka koosikola osho wo kiipangelo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Una wa ka talela po oto longitha iimaliwa yomoshilongo moka. Nda dhina okutumbula oya li waya koshilongo shaAmerica una to ziko niimaliwa mbyoka owuna okuya okuyi shendja moshilongo shetu shoka shi li hashi humitha komeho eliko nomahupilo pombanda.

Ombaanga yetu yoFNB otayi kunkilile aakwashigwana yawo kutya, naya ninge onkambadhala opo yagamene iimaliwa yawo uuna tayi tuminwa koongodhi, oshoka opuna aakengeleledhi mboka yehole okulya iinima yaantu.

Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe iipilangi tuvule okuningamo iipundi nosho wo iitaafula. Iipundi niitaafula ohatu vulu wo okuyilanditha koosikola, kiipangelo, koongeeleka nosho wo komahala komavululukilo tumone okashona ketu.

MoNamibia omu na oositola odhindji mwa kwatelwa wo oositola ndhoka hadhi landitha uundjato mboka wa hondjwa kAanamibia yoyene. Shika ohashi hili aatalelipo okuza kiilongo noodolopa dhayooloka. Uuna taye yi landitha ohaya mono okashonanima kawo ya vule oku ilandela sha.

Bank Windhoek ombaanga ombwanawa ndjoka hayi ningi wo omathigathano kaayakulwa yawo. Uuna to tumu oshimaliwa kongodhi olundji oto vulu oku kathika methigathano moka toka sindana iimaliwa ya thika pomayovi gaali. Shika oshili hashi nyanyudha nohashi hokitha mboka haya longitha ombaanga yetu yoBank Windhoek.

Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe iipilangi mbyoka hatu vulu okuninga uutaafula wetu , opo tuvule okuwu landitha, tatu tentekeko wo oongala dhetu noshowoo iipundi mbyoka hayi ningwa momafulafula tuvule okuyi tuma puushiindalongo.

Otuna mo aagundjuka mboka yena uunkulungu wokuninga iipundi taya longitha iipilangi. Iipundi mbika ohaya monomo oshimaliwa uuna tayi tumu koosikola nenge wo taye yi landitha kiilongo yayoolokathana.

MoNamibia omuna aantu mboka yena uunkulungu wokuninga iitaafula osho wo iipundi taya longitha iipilangi. Iipundi mbika oya simana oshoka ohatu yi kuutumba uuna tuli megumbo, nenge wo tatu yi landitha koosikola. Uutaafula wetu mboka owa simana oshoka uuna tatu li uulalelo nenge omwiha ohatu tentekeko uukopi wetu nenge uuyaha.

Ehala ndyoka hali landitha iilandithomwa ya yooloka mo omuna wo aaniilonga mboka haya longo mo yamwe ohaya kombo, yamwe ohaya pakele moolaka nayamwe ohaya kwathele mboka taya landa iinima yawo yo yamwe aakeeleli yomaliko. Uuna akwashigwana taya kongo shoka ya hala oku landa ohaya kutha uumbamba wawo tayeende nositola yo ya tule mokambamba kawo hoka.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha pamikalo odhindji ngaashi okulanda iikutu ,okufuta oosikola oshowo okutota oongeshefa dhetu tu vule okwiimonena okashona nima komwedhi kehe tse ta tu pungula wo koombaanga dhetu.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho ya yooloka. Uuna to yi koshilongo shontumba, oshiholelwa omuntu te ya moshilongo shetu shaNamibia opu na pehala mpoka hapu shendjwa iimaliwa, shoka hashi humitha eliko lyaNamibia nomahupilo pombanda.

Omiti odha simana oshoka ohatu kutha mo iipilangi mbyoka hatu ningi mo iipundi yetu yoku kuutumba moongeleka, noshowo uutaafula mboka wo hawu longithwa moosikola. Ohatu mono mo woo iimaliwa uuna tatu landitha tu vule okulanda uushikependjewo wetu.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatuyi longitha momikalo odhindji ngaashi okulanda iikutu ,okufuta oosikola dhetu oshowo oku pungula kombaanga dhetu tse tu humithe eliko lyetu pombanda oshowo omauhupilo.

MoNamibia otuna mo omahala ogendji. Mwa kwatelwa wo omahala gokulanditha iinima yomiipala unene ngaashi oomeme. Omahala ngono otage tu kwathele wo tulande tse tuka landithe wo koondoolopa dha yooloka. Yo oyena wo iinima yina ombiliha ano natuyi talelepo nena.

Iimaliwa oya simana molwaashoka oha tu yi longitha momikalo odhindji ngaashi oku landa iikulya, iikunwa osho woo okwiifutila oosikola dhetu, tse woo tu tote oongeshefa dhetu tu vule oku kala ha tu mono okashonanima komwedhi kehe.

Ombanga yetu ya FNB ohayi kwathele wo aanafalama mboka ashona yavule oku kuthako omukuli una yahala okulanda oongombe dhawo nenge wo yahala okulanda iikulya oongombe dhawo ngashi methimbo lyokwenye.

Iimaliwa oya simana oshoka oha twilongitha momiikalo dhayoloka ngashi okulanda iikutu, Oku futa oosikola, oku landa iikulya nosho wo oku tota uungeshefa wetu tu vule okwi monenasha oka shona ketu komwedhi kehe.

Iimaliwa oya simana oshoka oha twilongitha momiikalo odhindji ngashi okumbanga koombanga dhetu opo tuhumithe eliko lya Namibia nomahupilo, ohatulanda wo iikulya, iikunwa, nosho wo okufuta osikola tse oha tutoto wo oongeshefa dhetu tuvule okwimonena iiyemo komwedhi kehe.

Ositola olyo ehela ndyoka hali landitha iilandithomwa ya yooloka mo omuna aanilonga mboka haya pakele namboka haya kwathele. Oositola ohadhi kala dhuudha ngaashi komandelo oshoka aakwashigwana ayehe ohayeya oku konga uushike pendjewo wawo.

Nedbank ombaanga wo hayi kwathele aanafaalama omukuli ya vule oku landela iinamwenyo yawo iikulya, unene tuu ngaashi pethimbo lyoshikukuta shoka hashi kala pOnamibia opo ya mone omauhupilo giinamwenyo yawo.

Iinamwneyo oya simana ngaashi oombwa dhomomeya dhoka hadhi tupe iipa tuvule okuningamo omapaya getu gomombunda nosho wo okuninga oongaku dhoka hahdi tupe oshimaliwa uuna tatu dhi landitha na ohadhi hili wo aataleli po..

Iimaliwa oya simana, oshoka ohayi tu kwathele opo tu vule okulanda iikutu, iikulya osho wo okufuta oosikola nosho wo okutota po oongeshefa dhetu tu vule oku imonena sha shokomwedhi.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha momikalo odhindji ngaashi oku landa iikulya, oku futa omeya noshowo oku tota oongeshefa dhetu tu vule oku imonena okashona nima komwedhi kehe. Ohatu yi longitha wo oku futa oosikola.

Ombaanga yetu ya FNB kayishi owala yokupungula iimaliwa nenge okutuma iimaliwa kooyakwetu. Ohayi vulu woo oku kwathela omukuli kaanangeshefa mboka aashona ,unene nditye aanafaalama, ya vule okulanda oombuto dhawo, yo yakune ya mone okashona nima kawo.

Monena iimaliwa oyasimana noyina iilonga oyindji ngaashi okufuta oosikola, okutota oongeshefa, tuvule okwimonena iiyemo yetu tse wo tupungule kombaanga dhetu dho moNamibia tuvule okutula eliko lyetu pombanda.

Mo Namibia omuna woo omahala ogendji gomangeshefelo moka mwa kwatelwa oositola ndhoka hadhi landitha iikulya noshowo iikunwa. Ohadhi tupe woo iilonga, aanasitola mboka taya longo pomashina nenge mboka taya pakele, ohaya pewa woo okashonanima kawo komwedhi kehe ya vule okwi ihupitha.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha momikalo dha yooloka ngaashi oku landa iikulya, oku futa oosikola nosho wo oku tota oongeshefa tu vule oku mona sha. Ohatu yi longitha wo moosikola ngaashi moshilongwa shOmwaalu.

Monena aantu ohaya kuutumba kiipundi mbyoka ya ningwa momafulafula haya tula mooseti dhawo, yo ohaya lala ko wo. Iipundi mbika iiwanawa, oshoka iipu yo itayi ku vulitha. Oto vulu okulala ko ngoye oto vulu okuyi landitha.

Negonga oha kwathele aakwanezimo nkene ye na oku kwata nawa iimaliwa yawo nosho wo oha kwathele eliko lyaNamibia lyiye pombanda. Oha gandja woo oompito dhiilonga, ano mboka taya vulu oku kala ta ya fatululile aantu uuwanawa woNet-Bank.

MoNamibia omuna omahala ngoka puna aakulukadhi haya landitha iiyaha mbyoka yatunga yo yene noonyala. Ohayi hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka. Yo ohayi humitha wo omuthigululwakalo gwetu, yo ohayi opaleke wo.

Omiti odha simana, oshoka ohadhi tu pe iipilangi, moka hatu vulu okuhonga mo iipundi niitaafula yetu. Oshowo ohayi ulike uunongo waakwashigwana, ohayi tu pe wo iimaliwa uuna twa landitha.

Ombaanga yetu yo FNB ohayi kwathele wo omahupilo goshilongo. Ohayi kwathele wo aagundjuka ya vule oku tota oongeshefa dhawo, yi imonene iiyemo, ya vule oku futa oosikola dhawo nosho wo oku landa shoka ya hala.

Ohatu kupe iilonga, ko ohatu kupe wo iinima mbyoka iinima mbyoka tatu vulu okulanda kombiliha. Oshoka haatuhe tatu vulu oku ya komahala ngoka ge na iinima yondilo, ko oha ku longo woo aantu oongeshefa nkene ye na oku yalula iimaliwa na nkene ye na wo oku popya naantu.

Moshilongo shetu muka otuna mo woo ombaanga dhoka hadhi shendje iimaliwa yo pondje yoshilongo dhono wo hadhi hedhitha eliko lyoshilongo pombanda oshoka iimaliwa ya Namibia kayina ongushu.

Omiti odha simana oshoka ohatu kuthako iipilangi yetu mbyoka hatu ndulukamo iinima oyindji yayooloka ngaashi iitaafula noshowo iipundi.

Otuna omiti dhoka hadhi tupe iiti, atu vulu oku honga mo iipilangi yetu. Uupilangi wetu mbono owa simana shaashi atu vulu oku tenteka po uukopi , uumeno wetu nosho tuu omathano.

Ombaanga yaVenduka okuna iitayi oyindji ya andjakana moshilongo ashihe. Aantu itaya ende we iinano iile yaye komahala gi ili nogi ili yaka konge iimaliwa. Yo otaya gandja iilonga uuna taya patulula oombaanga dhawo ohaya pe aantu iilonga mboka yeli moshitopolwa

Iimaliwa oyasimana oshoka ohatu yi longitha momikalo odhindji ngaashi, okufuta oosikola, okulanda iikulya, okupungula nosho wo okupa aakwanaluhepo.

FNB oha kwathele wo aanasikola opo ya pungule iimaliwa yawo, oshoka aanona ya nakanena ohaya longitha iimaliwa yawo papuko. FNB oha kwathele wo aakwanezimo, ano aakuluntu ya pungule iimaliwa yuunona yosikola.

Ombaanga yetu yoBank Windhoek oyi na omauwanawa mwa kwatelwa uuwanawa wokupungula oshimawliwa shoye, shoka tashi vulu oku ka kwathela uuna wa hulitha, otapu kala pu na oshimaliwa shokulanda oshiketha shegumbo lyoye lya hugunina.

Moshilongo shetu Namibia otu na mo aagundjuka mboka haa vulu okulonga iitafula tu vule okulanditha puushindalongo tse tu imonene iimaliwa .

Iisimpo oya simana, oshoka ohatuyi longitha momikalo dhili ili, oku landa iikulya, oku futa oosikola, oku landa omagumbo, oku gandja kooyakwetu, noshowo oku pungula.

Ombaayetu yaFNB yetu tetu la omagulu oshoka oto vulu oku longitha ongodhi yoye wuli megumbo, shoka hashi kwata nawa ethimbo nohashi hempulula nawa iimaliwa yetu. To vulu oku pungula, ngoye oto vulu wo oku pa iimaliwa aakwanezimo lyoye nenge ookuume.

Ombaanga yetu yoFNB oyina omayakulo gayooloka, ngoka ha tu vulu woo okulongitha uukalata we tu tu vule oku landa sha iinima moositola kaatu kale tatu ende niimaliwa oyindji tse kaatu kwa twe koo ka lya mupombo.

NEDBANK okwa andjakana noshilongo ashihe, a patulula iitayi ye koondoolopa dha yooloka, shoka tashi kwathele wo aakwashigwana kaa ya kale taya ende iinano iile, yo kaadhi ya yuge iinima yawo kookalyamupombo.

Nedbank Ombaanga ombwaanawa, hayi kwathele wo aanasikola mboka ye li kiiputudhilo yopombanda yalye ko omukuli ya vule woo okwiifutila, yo ya tsikile wo nelongo lyawo opo oondjodhi dhawo dhitse.

Iituthi wo mbino yomangeshefelo oya simana ngaashi moNamibia, oshoka ohayi e ta aanangeshefa ayehe kumwe, ya landithe yo yuulike wo shoka uunongo wawo noshowo ohashi gandja wo iilongo ngaashi nda dhini oku tumbula mOndangwa.

Muuyuni wehumokomeho ihatu kuutumba we kiithindi, otuna iipundi yomafulafula moka to vulu okulala mo, to vulu wo okulanditha opo wu mone oshimaliwa wu vule okufuta oosikola. Tse ohatu vulu wo okuyi tuma piishindalongo yo ohayi hili wo aatalelipo.

Ombaanga yetu ya Nedbank ohayi kwathele woo aagundjuka ,tu vule tu kale tuna omalutu ga nyashuka uuna tatu tondoka ,yo taye tu pe woo oshimaliwa kwaamboka ya thiki tango. Shika ohashi kwathele aagundjuka opo ya kale yena omukumo noya kale woo ye na oonkondo.

Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe iipilangi tu vule okuhonga iipundi yetu mbyoka hayi tupe oshimaliwa tu vule okulanda iinima yetu ngaashi iikutu. Noshowo ohayi tupe iilonga ngaashi aagundjuka yanakanena.

Ombaanga yetu yoBank Windhoek ohayi kwathele wo aakwashigwana ya vule okutuma iimaliwa kuyakwawo taya longitha oongodhi yeli momagumbo shono hashi kwata nawa ethimbo sho ohashi kwata nawa wo iimaliwa yetu. Ohaya kwathele wo aakwashigwana ya vule okumona omukuli gokutunga omatungo.

Bank Windhoek ombaanga ombwaanawa. Hayi tu pe omayakulo omawanawa ngaashi okupungula ko iimaliwa yetu, okutumina ooyakwetu iimaliwa tatu longitha oongodhi dhetu tu li momagumbo, shono hashi kwata nawa ethimbo.

Uuyuni wehumokomeho aantu ihaya kuutumba we kiipundi mbyoka iikukutu. Ohaya kuutumba kiipundi mbyoka ya ningwa momafulafula ga za kiinamwenyo ngaashi oonzi . Iipundi mbyono iiwanawa yo oyi na wo iimaliwa uuna tayi landithwa.

MoNamibia omu na uuwanawa owundji womahupilo. Uuna wa ya kondje yoshilongo e to zi ko noshimaliwa kashi shi shomoNamibia owu na oku shi lundulula, ngoye wu pewe shoye shaNamibia, ohashi kutha ko wo omauwanawa gasho gontumba.

Mongaashingeyi iisimpo oya simana oshoka oyo yi tuna nohatu yi longitha okulanda iikulya, iikutu, okufuta oosikola dhetu oshowo okupungula tu vule okulanda omagumbo.

FNB ombaanga ombwaanawa hayi etele omayakulo gawo aanasikola poosikola dhawo, unene ngashi mboka yeli kiiputudhilo yopombanda. Ya vule yeya pe iimaliwa yiifutile oosikola dhawo oshoka haya vali ayehe taya vulu okuya futila.

Bank Windhoek ombaanga ndjoka yasimana moNamibia oyina omawuwanawa ogendji, yo oyo ngaa hayi longithwa kaanasikola mboka yeli kiiputudhilo yopombanda okupitila iimaliwa mbyoka haye yi pewa kehangano lyono hali ithanwa NSFAF yo oyina omawuwanawa ogendji.

Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe iipilangi moka hatu vulu wo okulongamo iitafula yetu tu vule okuntentekako iinima yetu ngaashi oongala, ooradio dhetu dhomizizimbe noshowo okwoopaleka omagumbo getu.

Omiti odha simana oshoka ohatu kuthako iipilangi mbyoka hayi longithwa okundulukapo iipundi yoku kuutumbwa noyo kulandithwa woo opo tu mone mo iiyemo.

Ombaanga yetu yoFNB oyi na omauwanawa ogendji. Tayi ku pe wo ehogololo ndyoka lyokutula ko iimaliwa yoye ye ku kwatele ngoye to yi kutha ko wo uuna we yi pumbwa nenge wu na oshituthi shontumba nenge uudhigu.

Bank Windhoek ombaanga yimwe ndjoka wo yi na egameno. Ngaashi pu na aantu yamwe aakotokeli ya hala okukotokela aayakulwa yaBank Windhoek, oye tu gamena noye tu lombwela kutya uuna wa pumbwa ekwatho nenge oshinima ku shi uvite inda kombaanga yawo nena.

Iisimpo oyasimana oshoka ohatuyilongitha momikalo odhindji, okufuta oosikola, okutota oongeshefa dhetu, okulanda iipumbiwa yetu, noshowo okuyi pungula opo tuhumithe eliko lyoshilongo shetu pombanda.

Omiti ohadhi tupe iipilangi mbyoka hatu yilongitha okundulukapo uutafula wetu nosho iipundi, Iipundi oyasimana oshoka oto vulu okuyi landithapo tomono oshimaliwa nenge wo okukutumba megumbo niitafula oha tuyilongitha oku tentekapo oradio dhetu dhomizizimbe.

Muuyuni wehumokomeho uuna tatu yi moositola dhiikulya ihatu thikamawe momikweyo omile shika ohashi kwathele tu kwate nawa ethimbo lyetu sho ohashi humitha wo oshilongo komeho sho tashi hili wo aatalelipo.

Net Bank ombaanga yo mo Namibia hatuyi longitha oku pungula iimaliwa yetu nosho woo oku tumina ooyakwetu. Iimaliwa oyina omawuwanawa ogendji.

Bank Windhoek ombaanga ombwaanawa ndjoka hayi eta omakwatho gayo kaantu moondolopa dha yooloka. Yo taye ya longo wo nkene yena okukwata iimaliwa yawo, noshowo nkene yena okukoka Namibia ngele tashi ya komahupilo.

FNB oku na omauwanawa ogendji ngoka to vulu wo oku lyako omukuli uuna wuli kompumbwe yoshimaliwa wa hala woo wuka lande iinima yoye ngaashi wo oku ka landa iikulya yoongombe dhoye wa hala oku tunga nosho tuu.

Muuyuni mehumokomeho ihatu kuutumba we kiipundi yiipilangi. Ohatu kuutumba kiipundi mbyoka yaningwa moNamibia, ya ningithwa omafulafula. Iipundi mbyono tovulu okulala ko, to kuutumba ko wuuvite ombili, yo ohayi tupe wo iimaliwa uuna tatu yi landitha puushindalongo.

Okuna omiti ndhoka hatu kutha iipilangi yetu etatu yi hongo po iipundi yokukuutumba. Iipundi oya simana oshoka oto vulu okuyilanditha eto mono mo oshimaliwa ngweye oto vulu wo okuyituma koosikola yi kakuutumbwe kaalongwa.

Uushina mbuka ohawu tu kwathele wo oku tu pa iimaliwa, wo ohawu tu pe wo iilonga ano aagameni mboka yomaliko haya kala ya thikama po, ya vule oku kwathela mboka itaya vulu oku longitha uushina mboka.

NEDBANK ombaanga ombwaanawa, hayi ningi wo omasiku giituthi yomanyanyu, ngaashi okutondoka, shika ohashi kwathele aagundjuka ya vule okudhenga po omaipulo omawinayi, yo ya vule wo okukala yena omalutu ga kola nuundjolowele .

MoNamibia otuna mo omahala ogendji gomangeshefelo ngoka haga kongele aagundjuka iilongo, yo yavule okumona sha shokomwedhi yafute oosikola dhawo yalande uushike pendjewo wawo ya yafale wo komagumbo.

Iinamwenyo oya simana oshoka ohatu mono ko iipa. Mbyoka tatu vulu wo okulongitha tuninge oongaku dhetu, omapaya gomoombunda tse tu landithe tse tu mone wo iiyemo.

Bank Windhoek okuna uukalata mboka hawu tu longe nkene tuna oku kwata nawa iimaliwa yetu, nkene woo tuna oku kala tuna ekwatathano mewangandjo nosho woo ohaye tu kongelwa woo iilonga, uuna tatu talele po iilonga ngaashi okuya kooDurbai.

Ku Indongo oha ku kala kuna omathigathano. Tolanda omakambamba goye yilongitha ombaanga ndjoka yo standard bank ya Namibia. Oyina omawuwanawa ogendji ngaashi woo woo oku pungula.

Bank Windhoek oha kwathele aanona yosikola nkene yena oku kwata nawa iimaliwa yawo, oshoka aanona ohaya longitha iimaliwa nayi, ye oha kwathele wo aantu ayehe, omihoko adhihe koonono moshilongo shetu Namibia.

O Nedbank ohalikwathele wo omuNamibia opo avule okungamena ohauto ye, egumbo lye, oongeshefa ye una aya nande omoshiponga otavulu wo okumona ohauto okwawo shono tashivulu okuyakwathela.

Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe iipilangi tuvule okuninga uutaafula wetu, tuwu landithe, tse tuwu longithe wo momagumbo getu, tu vule okutenteka ko oongala, uuyaha nuukopi.

FNB, okwe eta po okashina, hoka haka kwathele aanangeshefa aashona. Uuna aakwashigwana ya hala oku landa iinima yawo, kaa ya ende niimaliwa oyindji opo wo kaa ya yugwe kookalyamupombo

Ko AVO indako nena wu kii veneneno ano owili, oongaku, noshowo oongodhi, AVO ehangano ndoka lina omawuwanawa ogendje.

Monakanena aantu ihaya kuutumba kiipundi mbyoka yiipilangi, ohaya kiitumba kiipundi mbyoka yili nawa yafa ombete yokulala moka tokalamo wuuvite ombili nohole, nosho wo ohayi tupe iimaliwa uuna tatu yilanditha kaantu yalwe.

Iimaliwa oya simana, unene ngaashi ndjoka yokondje yoshilongo ohaya kumitha eliko lyoshilongo pombada, yo ohatuyi longithawoo okulanda uushike pendjewo wetu, okufuta oskola noshowo okupungula moshilongo shetu.

Iimaliwa oyasimana oshoka ohatu yi longitha okulanda iikulya, okufuta oosikola oshowo okulanda iikulya. Ohatu yi longitha wo puushiindalongo ngaashi, tse Namibia ohatu landa omiti dhetu koshilongo shoka hashi ithanwa India.

Ombaanga yetu yaVenduka kayina owala omawuwanawa ngaashi okupungula aawe ,oyina omawuwanawa ngaashi hayi etapo iituthi yoku matuka moka aantu haya matuka yo yamone woo iimaliwa.

FNB ohakwathele aanangeshefa ayehe yaninge iigongi ya tule omadhiladhilo kumwe yoya vule okutunga Namibia yoya kwathele aakwashigwana nkene yena okukwata nawa iimaliwa yawo.

Iimaliwa oyasimana oshoka ohatuyi longitha okulanda iinima yetu iikulya, okufuta oosikola, niipangelo. Ko okuyalula iimaliwaa ohakutulongo woo nkene tuna okuyi kwata nawa nuukeka.

Moshilongo shetu muka otuna mo omangeshefelo gayooloka, moka tuna mo omahala gomangeshefelo ngoka gena omatala mpoka hapu landithwa iinima yayooloka okuza ngaa kiinima yoshiwambo noshowo iinima yopashinanena . Omahala ngano ogasimana nayi.

Iimaliwa oya simana oshoka ohayi kwathele aanafalama aashona yavulu oku tota oongeshefa dhawo yo yavule okulanda iikulya yoongombe dhawo dhikale tadhi tupe onyama ombwanawa oshowo omahini.

Ombaanga yetu yoBank Windhoek, ye tu tetula omagulu. Yetu ningila epandja lyetu ndyoka to vulu wo okulongitha kongodhi yoye. Oku tumina mukweni oshimaliwa, oku mona ko ombaapila yoye kombaanga nokutala ko wo kutya owu na ko ingapi to longitha owala ongodhi yoye wu li megumbo.

FNB oha kumagidha wo aahingi yomahauto, ano uuna tatu hingi omahauto getu oshiwanawa ngele tatu tala ngele oombiliki dhetu odhi li nawa, opo wo tu hupithe oomwenyo, tse tu vule wo okuthika komahala getu hoka tu uka.

Oshilongo Namibia noshilongo China ohashi longele kumwe omangeshefelo mokutunga nomokutalela po nosho wo iimaliwa mbyono ohayi tu longo omahupilo, oshoka inayi faathana noyaNamibia.

Bank windhoek oha gandja omawuwanawa kelongo, moka aanona ayehe taya vulu oku kala ta yayi kosikola ya kale ye na oonkalamwenyo oombwanawa mokukala kwawo, ye oha kwathele wo mboka itaya vulu oku futa osikola pethimbo ndjoka.

FNB kayishi owala yoku pungula iimaliwa, ashike ohayi tulingo woo nkene tuna okukwata iinima yetu nawa. Uuna yayi nande omoshiponga shontumba otovulu woo okumonako oshikwawoyo ohayi tupe woo ombili yokomwenyo oshoka iho kana.

Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe iipilangi mbyoka hatu longitha opo tu ninge uutaafula wetu, iipundi, uusikopa wetu, tse tu vule okulanditha tu vule oku futa oosikola, tu lande iikulya noshowo uushikependjewo.